Tajaajila bu'uuraa jechuun, tajaajila mootummaa yookaan tajaajila dhaabbilee garaagaraa uummataaf barbaachisummaa olaanaa qaban jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan ibsaa fi barnootaa fi kan kana fakkaatan. Qinxaaboo jechuun immoo gurgurtaa dhoksaan qabeenya mootummaa yookaan dhuunfaa irratti xiyyeeffatamudha.

Rifeensi wanta laafina qabu ta'ee qaama namaa fi bineensotaa irratti marguu danda'a. Baay'inaan mataa iraatti kan argamu ta'ee qaama biraa irrattis yeroo baay'ee qaama namaa irratti kan biqilu ni mul'ata.

Amantaa jechuun wanta namni dhuunfaanis ta'e gareedhaan dhugaadha jedhanii itti amananii fudhachuu danda'an jechuu dha. Akkasumas waan ijaan hin argamne dhugaa dha jedhanii fudhachuun kan danda'amu dha.

Daldalaan jechuun bituu fi gurguruu akkasumas akkaataa itti namni tokko meeshaa yookiin tajaajila tokko nama biraatti gurguruun maallaqa argatu jechuudha. Gabaan immoo bakka itti daldalli gaggeeffamu, bakka itti namoonni walitti dhufanii bittaa fi gurgurtaa itti raawwatanidha.

Ogummaa jechuun dandeettii hojii tokko sirnaan hojjechuu kan danda'u kan akka muuxannoo qabaachuuf beekumsa irratti kan hundaa'e dha. Aadaan immoo duudhaa, safuu, seeraaf amala uummata tokkoo irraa yeroo dheeraa keessa dagagaa dhufe dha.

Qonna jechuun hojii qonnaan bulaan tokko ittin jiraachuuf guyyaa, guyyaa keessatti hojjetu kanneen akka lafa qonna biqiloota guddisu, horiiwwaan garaagaraa horsiisuu irratti kan xiyyeeffate jechuudha.

Elektirooniksii jechuun meeshaalee fi teknooloojii elektirooniksii fayyadamuun hojjetaman kan ilaallatu yemmuu ta'u, kunis odeeffannoowwan waljijjiiruuf, qindaa'ina to'annaa gochuu keessatti gargaara. Fakkeenya elektirooniksii keessaa kompiitarri, televizhiniifi waan gara garaadha.

Mana jechuun iddoo namni keessa galu, boqotuu, of eegee keessa jiraatu, bakka ciisichaa yaadniif tasgabbiin jiru jechuudha. Manni jireenyaa immoo bakka addatti jiraachuuf qophaa'e bakka maatiin yookiin namni tokko yookiin baay'een keessa jiraatanidha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun guddina hawaasaa tokkoo fi jireenya isaa keessatti gumaacha godhan akkasumas bu'uuraalee sadarkaa garaagaraatti jabeessuun barbaachisan kanneen akka barnootaa seerota daldalaa fi gabaa ta'uu danda'anidha.

Oduu jechuun waan haaraan ta'e yookiin immoo namoota irraa gara namootaatti sabarraa gara sabaatti kan daddarbanidha. Kaayyoon isaas namoota beeksisuu, hubachiisuu fi gorsuu kan hammatu jennee waamuu dandeenya.

Ji'ograafiin barnoota yeroo baay'ee lafa irratti, hawaasa irratti xiyyeeffannoo guddaa kan kenu dha. Seenaan immoo barnoota waan darbe, fakkeenyaaf waa'ee namaa ta'uu danda'a, waa'ee seenaa garaa garaa ta'uu danda'aa, irratti yeroo baay'ee kan xiyyeeffatu dha.

Bu'uuraalee misoomaa kan jennu, waantota jireenya hawaasaa fi dinaagdee dagaagsuuf kanneen gargaaranidha. Fakkeenyaaf daandii, bishaan, maddoota ibsaa, mana barnootaa, hospitaalaa fi waantota garaagaraa ta'uu danda'u.

Daldala jechuun bituu fi gurguruu, akkaataa itti namni tokko meeshaa yookiin tajaajila tokko nama biraatti gurguruun maallaqa argatan jechuudha. Gabaan immoo iddoo itti daldalli gaggeeffamu, bakka namoonni walitti dhufanii bittaa fi gurgurtaa itti raawwatanidha.

Oomishaalee suupermaarkeetii jechuun oomishaalee suupermaarkeetii keessatti argamu, kanneen gatii fi gosa addaa addaa irraa filachuun itti fayyadamuu jechuudha. Isaan keessaa fakkeenyaaf nyaata, Meeshaalee manaa, Meeshaalee miidhaginaa , Meeshaalee tajaajila garaagaraa ta'uu danda'a.

Miidiyaa hawaasaa jechuun namoonni walitti dhufanii odeeffannoo, yaada, muuxannoo waljijjiiruu danda'an, akkasumas walquunnamtii hawaasaa uumuuf kan gargaarudha. Fakkeenyaaf: feesbookii, tiwiiterii, inistagraamii fi tiktookii miidiyaa hawaasaa keessaa muraasadha.

Nyaata jechuun kanneen yookiin wantoonni lubbuu qaban Kan jiraachuudhaaf yookiin har'aa boriitti ce'uudhaaf Kanneen sooratan jechuudha. Fakkeenyaaf nyaata jechuun buddeenni fakkeenyaaf nama Kan gargaaru yoo tahe nyaata jennee waamuu dandeenya.

Faashiini jechuun bifa, haala fi amaloota uffanna fi gocha hawaasa yeroo tokko, tokko keessatti mul'atan jechudha. fakkeenyaf, uffanna ammayyaaf bifa bareedadhan kan qopha'e ta'u danda'a.

faaya jechuun mi'a miidhaginaa yookiin mi'a bareedinaa namni godhatee deemuu danda'u fakkeenyaaf wantoota akka callee mormatti kan uffataman harkatti waan kaa'ataman kanneen akka mana keessatti namni waa rarraafatu mana keessatti namni miidhaginaaf kaawwatu jechuudha.

Hawaasa jechuun garee namoota waliin kan jiraatan, wal danda'anii aadaaf sirna tokko kan qaban jechuu dha. Maatii jechuun immoo namoota dhiiraaf dhalaa, fira dhiyoo, keessumaa immoo Abbaa, Haadha, Ijoollee of keessaa kan qabu dha.

Qonna jechuun hojii qonnaa bulaan tokko itti fayyadamu kanneen akka lafa qotuu, biqiltuu biqilchuu, midhaan oomishuu, horiiwwan garaa garaa kunuunsuun kan itti fayyadamee irraa bu'aa argatu jechuun ibsuu dandeenya.

Bineensota manaa jechuun bineensota mana keessa jiraatan, jechuu dha. Fakkeenyaaf Loon, Farda, Hoolaa, Re'ee fi kan kana fakkaatan. Bineensota alaa immoo kan ala, bosonaa fi bishaan kan kana fakkaatan keessa jiraatani dha. Fakkeenya Jaldeessa, Leenca, Raacha.

Maashinoota jechuun meeshaalee hojii ta'anii humna namaa salphisuuf hojii saffisaa fi saffisa cimaan raawwachuu danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf maashinii "ATM" fudhachuu dandeenya. Maashiniin "ATM" yeroo salphisuuf baay'ee kan nu tajaajilu ta'uu danda'a.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaa qaamaa fuulaa fi rifeensa bareechuuf dubartoonni dhiirri itti fayyadamanidha. Isaan kun miidhagina dabaluu qulqullina qaamaa eeguu akkasumas eeggannoo qaamaaf oolu.

Nyaata jechuun waan lubbu qabeeyyiin fakkeenyaaf namni jiraachuuf sooratu dha. Waan nyaatamuu fi qaamaaf fayyaa fi humna kan kennu 'Nyaata' jedhamee waamama.

Manneen dhugaatii jechuun iddoo namni dhugaatii garaa garaa dhuguu dhaan kanneen akka Bunaa, Shaayii, dhugaatii mi'awaa yookiin qabbanaa'aa dhuganii boqochuu danda'ani dha. Manneen Nyaataa jechuun immoo iddoo namoonni nyaata itti qopheeffatan ta'ee, bakka namni nyaachuu danda'u jechuu dha.

Giddu gala bashannanaa jechuun bakka uummanni itti boqochuu, bashannanuu fi gammachuu argachuuf walitti dhufan jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen akka paarkiiwwanii yoo fudhanne isaan giddu gala bashannanaa ta'uu danda'u

Faaya jechuun waan bareedinaa, bareedinni yookiin miidhaginni ittiin ibsamudha. Fakkeenyaaf meeshaalee gara garaa waan rifeensatti dibamu ta'uu danda’a, waan fuulatti dibamu ta'uu danda’a. Waan wlumaa gala dhiirri, shamarran akkasumas namoonni baay'een itti fayyadaman ta'uu ni danda’a.

Faaya jechuun waanta miidhagina qabu yookiin bareedina qabu kan namni qaamatti godhachuu danda'u akkasuma illee namni yookiin maatiin mana keessatti bifa miidhaginaan kan itti fayyadaman faaya jennee waamuu ni dandeenya.

Kitaaba, kitaaba jechuun barreeffama waliitti qabame Mata-duree tokko irratti xiyyeeffatedha. Matseetiin immoo barreeffama yeroo yeroon maxxanfamuu, Odeeffannoo fi suuraalee garaagaraafi of keessaa Kan qabudha. Gaazexaan immoo oduu guyyaa guyyaan yookiin torbaniin Kan maxxanfamu waaee haala yeroo, siyaasa, dinagdeefi hawaasùmmaa Kan gabaasudha.

Arkiteekcharii jechuun ijaarsa mala aadaa fi mala ijaarsa manaa fi ogummaa harkaa irratti kan xiyyeeffate jechuudha. Ijaarsa jechuun immoo wantoota yookiin meeshaalee garaagaraa ijaaruuf kanneen nuti goonudha

Geejiba jechuun karaa qabeenya, namaa fi bifa lafa tokko irraa gara biraatti deemsisuu gargaaranidha. Fakkeenyaaf galaana, lafa, samii ta'uu danda'a. Konkolaataawwan immoo Meeshaalee geejibaa keessaa tokko ta'anii namootaaf akka tajaajila kennaniin kanneen socho'uu danda'an jechuudha.

Meeshaalee manaa: Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee jireenya guyyaa guyyaa keessatti manatti itti fayyadamnu dha. Fakkeenyaaf, meeshaalee soorataa, qulqullinaa, ciisichaa fi kan kana fakkaatan. Meeshaalee waajjiraa waajjiraalee jechuun immoo kanneen biiroo (waajjira) keessatti itti fayyadamnu dha. Fakkeenyaaf, kompiitara, piriinterii, iskaanerii.

Bineensota manaa jechuun bineensota mana keessa nama waliin madaqanii yookiin nama waliin baranii jiraatan jechuudha. Bineensota alaa jechuun garuu warreen bosona keessa yookiin bishaan yookiin galaana keessa warreen jiraatan jechuudha.

Kopheewwan jechuun immoo miilarratti kaawwatamuun kan miila namaaf kan eeggannoo guddaa godhu akkasumas sochii fi tajaajila guyyaa guutuu miila keenyaan gochaa oollu keessatti kan nu gargaarudha. Fakkeenya kophee daandiirra ittiin deemamu kophee taphaa ta'uu danda'a.

Qonna jechuun hojii qonnaan bulaa tokko ittiin jiraachuydhaaf yookiin jireenyasaa gaggeessachuudhaaf guyyaa guyyaa keessatti ittiin hojii kan ittiin jiraatudha. Fakkeenyaaf kanneen akka lafa qotuu, kanneen akka horii horsiisuu, kanneen akka biqiloota guddisuu ta'uu danda'a.

Faaya jechuun waan bareedinaa yookaan miidhaginaa namni tokko fayyadamu danda'u yookiin dibata gara garaa ta'uu danda'a rifeensatti kan dibatan ta'uu danda'a. Fuulatti kan dibatamu ta'uu danda'a. Yookinimmoo mana ofii keessa kan kaawaatan ta'uu danda'a waan miidhagina mana bareechu ta'uu danda'aa. Waan akkasiifaa ta'uu danda'a

Elektirooniksii jechuun meeshaalee fi teekinooloojii elektirooniksii fayyadamuun hojjataman kan ilaallatudha. Kunis odeeffannoo wal jijjiiruu, qindaa'ina odeeffannoo gochuu keessatti kan gargaarudha. Fakkeenyi elektirooniksii keessaa kompiitara, televezyiinii fi bilbila ta'uu danda'a.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaa namni tokko mana bareechuuf qaama yookiin fuula yookiin rifeensa bareechuuf, dubartoonnis ta'e dhiirri itti fayyadamu jechuu dha. Isaan keessaa muraasa yoo ilaalle kanneen akka...

Faashinii jechuun bifa haalaaf amaloota uffannaa fi gocha hawaasaa yeroo tokko tokko keessatti mul'atu jechuu dha. Fakkeenya yoo fudhanne uffannaa ammayyaa fi bifa bareedaa dhaan kan qophaa'e ta'uu danda'a.

Faashini jechuun bifa aadaa fi amaloota uffannaa fi gocha hawaasaa yeroo tokko tokko keessatti mul'atan jechuudha. Fakkeenya yoo fudhanne uffannaa bareedaa hawaasni bifa bareedaa ta'een itti fayyadamudha

Biqiltoota jechuun qabeenya uumamaa ta'ee, uummata yookaan hawaasa kan yeroo baayyee oksijiinii kennuudhaan nyaata garaagaraa kennuudhaan kan fayyadudha. Fakkeenyaaf kuduraalee, mukkeen garaagaraa fakkeenya biqiltootaati.

Hooggantoota beekamoo jechuun namoota bifa adda addaa yookaan bifa garaagaraatiin hoogganuu hawaasa keessatti beekamtii olaanaa yookiin gahee olaanaa hawaasa keessatti kan qaban jechuudha

Kitaaba jechuun barreeffama walitti qabame mat-duree tokkorratti kan xiyyeeffatedha. Matseetiin barreeffama yeroo yeroon maxxanfamu odeeffannoo fi suuraalee garaagaraa of keessaa kan qabudha. Gaazexaan immoo oduu guyyaa guyyaa kan torbanii itti maxxanfamu waayee haala yeroo, siyaasa, dinagdee fi hawaasummaa kan ibsudha

Ogummaa jechuun dandeettii namni tokko waan tokko uumuu fi kalaquu waan tokko kana jedhee lafaa kaasee ogummaasaatiin hojjatee lafa kaa'a jechuudha. Aadaa jechuun immoo gochaalee hawaasa tokko keessatti yeroo dheeraa itti fudhatuun raawwatamuun seera, duudhaalee fi safuu hawaasaa ibsudha.

Miidiyaa hawaasaa jechuun namoonni walitti dhufanii odeeffannoo yaadaa fi muuxannoo wal jijjiiruu danda'an akkasumas wal quunnamtii hawaasaa uumuuf kan gargaarudha. Fakkeenyaaf feesbuukii, tiwiitarii, instaagiraamii fi tiiktookii miidiyaa hawaasaa keessaa muraasadha.

Barumsa jechuun namootaaf beekumsa, dandeettii fi ogummaa kennuuf kan qophaa'udha. Kunis kitaabota garaagaraa leenjiiwwan garaagaraa muuxannoowwan garaagaraa irratti kan xiyyeeffatu yookiin irratti kan hundaa'u jechuudha

Oomishaalee Suppermaarkeetii jechuun oomishaalee kanneen Suppermaarkeetii keessatti argamu namoonni gatii fi gosa adda addaa irraa filachuun bituuf fayyadamu jechuudha. Fakkeenyaaf, nyaata, meeshaalee manaa, meeshaalee miidhaginaa, meeshaalee tajaajila gara garaa ta'uu danda’a.

Biqiltoota jechuun qabeenya uumamaa ta'ee, uummata yookiin hawaasa kan yeroo baay'ee Oksijiinii kennuu dhaan, nyaata kennuu dhaan fayyadu dha. Fakkeenyaaf kuduraa, mukeewwan garaa garaa.

Dhugaatiiwwan jechuun waan namni bifa dhangala'aan sooratan kanneen akka bishaanii dhugaatii hadhaawaa garaagaraa kanneen akka biiraa ta'uu danda'a. Dhugaatii lallaafaa kanneen akka mirindaa , kookaa kollaa ta'uu danda'a.

Hawaasa jechuun garee namoota waliin jiraatan aadaa fi sirna tokko kanneen qaban jechuudha. Maatii jechuun immoo garee namoota dhiiraa fi dhalaa fira dhiyoo keessumaa immoo abbaa, haadhaa fi ijoollee kan of keessaa qabudha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun wantoota jireenya hawaasaa fi dinagdee dagaagsuuf gargaaranidha. Fakkeenyaaf daandiiwwan , bishaan , humna ibsaa, mana barnootaa, hospitaalaa fi kanneen kana fakkaatanidha.

Hawaasa jechuun garee namoota waliin jiraatan, wal danda'an, aadaa fi sir a tokko kanneen qabanidh. Maatiin immoo garee namootadhiiraaf dhalaa, fira dhihoo keessumaa immo abbaa fi hadha ijjoollee waliin jiraatanidha.

Geejjiba jechuun sochii namootaaf qabeenyaa iddoo tokko irraa gara biraatti taasifamudha. Turiizimii jechuun immoo imala gammachuu, boqonnaa yookaan barnootaaf iddoo biraatti deemuu; dalagaa daawwannaati. Immigireeshiniin immoo gadaansa namootaa jiraachuu fi hojjechuu biyya irraa gar biyya biraatti buqqa'anidha.

Rifeensa jechuun waan laafina qabu ta'ee, yeroo baay'ee qaama bineensotaa yookiin qaama namaa irratti kan biqilu jechuu dha. Fakkeenya yoo fudhannee gubbee mataa nsmaa irratti kan biqilu 'Rifeensa' jennee waamuu dandeenya.

Faaya jechuun bifa bareedinaan yookiin miidhaginaan kan namni ofitti godhatu kanneen akka callee, kanneen gurraattii kaawwataman, kanneen mormatti kaawwataman ta'uu danda'a. Kanneen bira immoo kan namni mana keessa kaawwatee itti fayyadamu ta'uu danda'a.

Daldala jechuun bituu, gurguruu akkasumas akkaataa itti namni tokko meeshaa yookaan tajaajila tokko nama biraatti gurguruun maallaqa argatu jechuudha. Gabaan immoo garuu bakka itti daldalli gaggeeffamu, bakka itti namoonni wal arganii bittaa fi gurgurtaa gaggeessanidha.

Kuduraalee jechuun sanyii ho'a hin barbaanne kanneen akka kaarotii , dinnichaa fi kanneen kana fakkaatan. Yeroo hedduu dheedhiin isaanii illee nyaatamuu ni danda'a . Muduraaleen immoo kanneen akka loomii, burtukaana fa'aa ta'uu danda'a

Siyaasa jechuun tartiiba mootummaa gaggeessuu fi aangoo dhuunfachuu yookaan dhiibbaa gochuu irratti xiyyeeffatan, malaa fi muuxannoo jechuudha. Siyaasni faayidaa uummataaf faayidaa ofiif ta'uu ni danda’a.

Qonna jechuun hojii lafa qotuu , biqiltuu guddisuu, midhaan oomishuu fi horii kunuunsuu jechuudha. Akkasumas hojii qonnaan bulaan kam hojjatee ittiin manasaa bultoosaa jiraachisu jechuudha.

Ogummaa jechuun dandeettii hojii tokko sirnaan hojjechuu kan danda’u, muuxannoo fi beekumsa irratti kan hundaa'edha. Aadaan immoo duudhaa, safuu, seeraaf amala uummata tokkoo yeroo dheeraa keessa dagaagaa dhufe jechuun ibsina.

Asxaa jechuun asxaa biyyootaa, dhaabbilee yookiin uumattoota bakka bu'uuf faayidaa kan qabu jechuudha, aasxaa keessatti halluu fi suuraa adda addaa fayyadamuun adaa, seenaa fi eenyummaa kan ittiin agarsiifamuu danda'u dha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee guyyaa guyyaa keessatti mana keessatti itti fayyadamnu yeroodhaa yerootti deddeebinee mana keessatti kan nuti itti fayyadamnu meeshaalee manaa jedhama. Fakkeenyaaf meeshaalee soorataa, meeshaalee qulqullinaa fi wanti garaagaraa kun meeshaalee manaa jedhamu.

Mana jechuun iddoo namni keessa galu, boqotuu fi of eegee keessa jiraatu, bakka nyaatni, ciisichii fi tasgabbiin jiru jechuudha. Manni jireenyaa immoo bakka addatti jiraachuuf qophaa'e bakka maatii yookaan namni tokko yookaan baay'een keessa jiraatudha.

Geejjiba jechuun sichii namootaaf qabeenyaa iddoo tokko irraa gara iddoo biraa tti taasifamu dha. Turiizumiin imala gammachuu, boqonnaa yookiin barnoota iddoo biraa tti deemuu, dalagaa daawwannaa ti. Immagireeshiniin godaansa namoonni jiraachuuf, hojii barbaaddachuuf biyya tokko irraa gara biyya biraa tti taasisan jechuu dha.

Kuduraalee jechuun sanyii ho'a hin barbaanne kanneen akka kaarotii dinnichaa fi kan kana fakkaatan ta'uu danda'u. Yeroo baay'ee dheedhiin isaanii illee nyaatamuu ni danda'a. Muduraan immoo kanneen mukarraa maddan kanneen akka loomii, burtukaana fa'aa ta'uu danda'a

Biqiloota jechuun qabeenya uumamaa ta'ee, uummata yookaan hawaasa keenya yeroo baayyee oksijiinii kennuudhaan nyaata garaagaraa kennuudhaan kan fayyadudha. Fakkeenyaaf mukkeewwan garaagaraa yoo fudhanne, fakkeenya biqiltootaa ta'uu danda'u.

Kopheewwan jechuun miilarrattikaawwatamuun miila namaaf eeggannoo kan godhu akkasumas sochii fi tajaajila guyyaa guutuu miila keenyaan gochaa oollu keessatti kan nu gargaarudha. Fakkeenyaaf kophee daandiirra ittiin deeman, kophee taphaa fi kanneen kana fakkaatan

Oduu jechuun waan haaraa ta'ee yookiin haala yeroo namoota irraa gara namotaa tti daddabarfamuu danda'u dha. Kaayyoon isaa namoota beeksisuu, hubachiisuuf, gorsuu fi kan kana fakkaatan ta'uu danda'a.

Barumsa jechuun namootaaf beekumsa, dandeettii fi ogummaa kennuuf kan qophaa'uu dha. Kunis kitaabota garaagaraa, bakka leenjiiwwan garaagaraa, muuxannoo adda addaa irratti kan hundaa'uu dha.

Kuduraalee jechuun sanyii ho'a hin barbaanne kanneen akka kaarotii, dinnichaa fi kan kana fakkaatan ta'ee yeroo baay'ee dheedhiin isaanii illee nyaatamuu ni danda'a. Muduraan immoo kanneen mukarraa maddan kanneen akka loomii, burtukaana, maangoo fi kanneen kana fakkaatanidha

Giddugala Bashannanaa jechuun bakka uummanni itti boqochuun, bashannanuun f gammachuu argachuuf walitti dhufanii jechuu dha. Fakkeenyaaf Paarkiiwwan gara garaa yoo fudhanne isaan Giddugala Bashannanaa keessaa isa tokko dha.

Tajaajila Bu'uuraa jechuun tajaajila mootummaa yookiin dhaabbilee garaa garaa uummataaf barbaachisummaa olaanaa qaban jechuu dha. Fakkeenyaaf Bishaan, Ibsaa, Barnotaa fi wanneen kana fakkaatan. Gurgurtaa Qinxaaboo jechuun gurgurtaa dhoksaan qabeenya mootummaa yookiin dhuunfaa irratti taasifamu dha.

Meeshaalee adda addaa jechuun bakka jireenyaa, hojii fi aadaa hawaasaa keessatti kan itti fayyadaman jechuu dha. Fakkeenyaaf mana keessatti ta'uu danda'aa, bakka hojii garaa garaa tti ta'uu kan danda'u jechuu dha.

Arkiteekcharii jechuun aadaa fi mala ijaarsa manaa dhangala'aa fi naannolee biroo irratti xiyyeeffata. Ijaarsa jechuun immoo wantoota yookiin meeshaalee tokko tokko ijaaruuf waantoota taasifaman jechuu dha.

Amantaa jechuun wanta namni dhuunfaanis ta'e gareedhaan 'dhugaadha' jedhanii itti amananii fudhachuu danda'an jechuu dha. Akkasuma illee waan ijaan hin argamne 'dhugaadha' jedhanii fudhachuu kan danda'an jechuu dha.